Ichashu asati uttuttida ichashu asata giddoppeka nam'ata sinthan komputerekka deees qasseka issinozi kusheza pude denthidi aykko mishi bessidi dees ayfa bollaka manaxirekka aaththi othidees.

Daro asati issife gididi uttuttida istika may,o may7ozi gammo dunguza masatees sintha baggarakka dayti gammo dunguza masatha may7o may7otida ubbatikka mala may7o may7oyssara eellishin lo7ecthi lo7etia

daro asati ba guthan ba guthan uttutea qasseka gete baggaradeayta sinthanka dabtarekka luuki katisaa daanees ubba boota kata cogaza xeelishi maatatikka cilili uttoyssara lo7eth loo7ees

daro asati issife gididi phequlotera issa gidopfekka baggati kushuha baqqi yudetis qasseka issi noodzi wanca puda denthi wuthin issi nodzu ulkkanastso hani dide ha baggara de7etinem muq

daro asati issife gididi utt uttida ista giddopfeka baggati gammo dunguza may7uttida qasseka hupha bollakka gammo dunguza koppiya bothuthida sintha baggarakka leslaasayka istas dii

Daro nayti iisipe gididi uttutteda ista giddoppekka baggati eqqeti zo'onne bica aykkomish puda denthuteda isti may'o may'otikka gede gammo dunguzatho hani didi.

Issi booqezi betididees pooqahoanka issi neya ekawutaduus qasseka garsanka daashin banke gizayssi bera wothana maaddizayssikka de7ees hayssa mutey lo7o

daro asati issife gididi duridi deettes ista giddoppekka heedzdzate adde gidishin qasseka na'ati maca aaddanna macanne issife gididi duridi dezaathoka daanettes isti ma'o mayozikka lo'es

Daro haaththatananne zumata qasseka haaththa bollaka gede maata masata miishe diccizayssi beetti didees coogatata yaa xeelishin ubba miishatikka lo7eth lo7ettes

daro cimati issipe gididi maataza pode denthidi qasseka qoora bollakka gammo dunguza may7idi isti may7o may7ezikka gammo dunguza hupha boda kawoththoyssi gammo dunguza

daro asati eqqoteda ista giddupbekka sintha baggara heedzdzati uttu tila daanettes qasseka geda baggarakka issi nodzi kusha qulom7idi taagdis

Daro asati issife gididi uttuttida ista giddopfekka baggati gede baggara eqqutida qasseka qoora bollaka aykomshu wothuthida ta coogade xeellishin isti ubbatikka do7ethi lo7ites sintha baggara kasi dees.

Daro asati issife gididi boorsay bayzetha san eeqotida ista giddoppeka issi neya bursa uykka oykka xeellawus qasseka hankoora gedeppessa dezzaa daanawus ubbatakata xeellishin yo'eetis

Daaro asati isipe gidididi eqqutteda ista giddoppeka baggati bootha may uddida kasseka kushezakka pude denxizathoka daanittes hankoytikka aykkomishoy qottida ista yukkizakkonka eretenna.

issi oga lanqen issa dezi lo7ethi beetti didees iza lanqenka gede karethanne booththa daanzaysika de ees huda baggara qasseka zo7onne gede bica daanis

Daro asati issipe gilitidi dursa duuranas giigettu ta daanejjus istika may'o may'oyzi gammo dunguza qasseka macati may'oysi danco masatees ubbatakkata xeedishin lo'ethi lo'eeth.

heedzdzu adde nayti beettide deettes ista giddufekka issi nouzi asha bolla katha wothidi biididees dookkidii qassekka hankoysikka denthanatho hani didees hankoyssi kasseka duge hamtes istako

Daro asati issippe gididi utti uttida istta giddopekka heedzdzati gididayti gaammo koppiya huupha bolla wothi wothida qasseka sintha baggarakka issinnozi kushe ba shagila bollaka wothi wothides ubbatakka ta xeellishin.

issi adezi kusha bolla maygirafoone oykkidi qasseka aypa bollakka manaxero woththidi puda xeelidi haasayidi dees guye baggarakka issinoozi ise hasayizayssa quttitides

Na,u hasati betti didettes ista giddoppeka issi noozi iskirbto kushon oy kidi qasseka hanko kushiza kapude denthidi haasayi dizadanees sintha baggaraka waraqatarenne dabtarekka iza lanqen deees

Heedzdzu asati betidi deettes heedzdzatikka maca gidishin qasseka naatikka may7o may7ozikka mala may7o na7atikka qasseka kusha bollaka waraqatere wey deptere daanzayssekka ekkida

Daro asati issipe gididi uttuttida ista giddoppekka sintha baggara deyayti dabtara oykkidi sintha baggan woththuthida qasseka hankoytikka ubbatikka issife gididi pude xeellidi deettes isti awo xeellizakunkaree.

daro asati issippe gididi dabboza bathi didettes ista giddopfeka na7ati gammo dunguza may uttida qasseka issi nozi hupha bollakka gammo dunguza may uttides

daro asati issife gididi uttuttida ista geddoppeka issi nouzu kusheza shagala bolla wothuthides qasseka na7ati sintha baggara dayyti ayfa bollakka aykkomishi wothuthida

Daro asati iisipe gididi uttutera ista giddoppekka gede baggati gammo dunguza qoora bolla woth uthida qasseka hupha bollaka koppiyakka wothuthida geda baggara dedayssi kusha wosteza.

daro asati issife gididi uttuttida qasseka guye baggarakka gammo dunguza maa7ida asatikka deettes qasseka hupha bollaka gammo dunguza woththi uthida ubbatakkata coogaza xeellishin lo'etes

Issa dezi coobidi uttidi ha sintha baggax bilyudi dees izi aas xeeli xaafunka erettenna kasseka kushezakka qulo7utudathuka daanees ubba miishataka beyi shin lo7ethi lo7ees.

daro asati issife gididi equtida istika may7o may7ozi gammo dunguza gidishin qasseka sintha baggara oyddu asatikka maata cililo maata oykkutida kusha bolla.

qeeri nayti issife gididi eqq uuttida ubbatikka ha xeellidi miicidi deettes qeeri nayta lanqenka issi dorsazi eqqu uttedes ista ta coo gada xeellishi gudulti utteda daanettes

Shuuchchati equtira ta cuugada xeelishin hayssa shuchchatakka beyana yizi asatikka de7eettes iza lanqenka diza maatatikka celili uttoyssara lo7ethi lo7ees qasseka ubbayta katabeshin lo7ete shuchchatikka issipe gididi.

Issi faranjezi kusha bolla shuchchu oykkidi shuchcha xeelididees qasseka hupha bollaka koppiya wothu woththites izi shuchcha lanqenka uttutidi goote dendanatho hanizathoka daaneeS.

issi naaya utta uttada injeera bashaaefe kessanawu safedanne injeeranne oykka uttadus iza uukkizayssikka tamara gidishin izo monta mala gaxa utta uttadus

daro macati issipe gididi eqotera ista gidduppekka sintha baggara dizaara aykkumishi punnadidos guye baggara kadayayti mithaza buda issidi woossizakonka eretenna ta coogaza xeellishin ubbatikka issipe giidi lo7e

Heedzdzu macati ekku uttida heedzdzu macatappekka na'ati janxila oykkutida qasseka bolla baggarakka na'ati naxala may'uttida hayssati cookaza xeellishin iray bukkidayssara janxila oykkutida.

Hayssata coogazata xeellishin adde machin daanettes addezikka qeeri dhaha oykk uttides qasseka macakka qeeridhata oykkawutadus addezi ayfa bollaka manaxirekka wothuthides.

Usuppun qeeri nayti beettidi deettes isttta gidoppekka nam7ati macca gidishin qasseka hankkoytikka adde daanettes istta lanqqonkka dorssika diza daanes ubbatakka ta xeelishin miiccidi deete

Daro sineti beettidi deettes iza lanqenka issi macasiya miicadey xeellawus qasseka kusha bollaka jabanakka oykka uttadus ubbata kata ceellishin lo7eth lo7ees

Oydduu nayti beettidi deettes istta giddofekka heedzdzaati macca daanettees qasska issinozi adde maccatappeka issinniya qoora bolla aykko miishi maya uttadus qasseka ubbatikka miicci.

issi naya issi tohoza pude denthada qasseka pude baggara dayssi coogidi izo xeeliddi dees iza ta coogada xeellishin gedde ula bollaka aykko karethida haaniza miishshi oykka uttadus

haaththataninne daro zumati beetti deedeettes qasseka zumata garsanka keeththatikka dizadanees ta cofazan xeelishin haaththazikka lo7ethi loo7ees haththa sintharakka ogezi biitta masatis.

Issi naa safida bolla aykumish oykkada coogayza oykkada iza xeelladidos hanko keeththa zikka ta xeellishin worqara keexetiza daanis ubba mishataka ta beyishin lo'eth lo'es

Heedzdzu wagga sataranne qasseka siinththa baggarakka qeeri nayti beettidi deettees issi aaya ista giddoppekka qeeri yidhdha oykka utadus qasseka hankoyeti coo gidi eqqi uttida

Daro asati issipe gididi haaththa beyana bida daanettes ista lanqenka heedzdzati puda baggara ekketi ista xiellizathuka daaneettes qasseka issi nozi pude keyanas haniis.

Issi naya kusha bolla silka oykkada qasseka izi sinthanka shay uttu tires sintha baggarakka lawtoppikka de7ees ubba miishataka ta hiza xeellishin loytha lo7awus miicizayssaraa.

Nam'u addeti bayntas bantas issi maygirafooni oykkidi haasayi dideettes qasseka sintha baggaraka daro maygirafoontikka ista sinthan sinthan ottudides ista giddoppeka issi nodzi kusha denthidi haasayi.

Daro asati issipe gididi uttuteda ista giddoppekka sintha baggaradiya asati datarem oykkete daaneettes qasseka kankoy ti gete baggara waraqata oykkidi ubbatikka xaafizathoka haneettes.

Na'u addenayti kowaasekka iididiza daaneetis pude baggarakka istika izayssa xeelliza asatikka daro asatikka uttutida hayssata cookaza xeellishin kowaase kaassi lo'o daanees.

daro asati issipe gididi uttutida ista giddoppekka sintha baggara deeti waraqeta bolla xaafidi deetes qasseka hankoyti pude xeellizaathoka daaneettes giyo baggarakka aykoykkade

Haystan daro miishati beyti didtes ista giddofekka issi nedzi fesebuk geesethayssa geddishin qasseka duge baggarakka ministagram igizeesikka deees gede baggarakka yutubekka deees daro miisha.

daro asati beetti dideettes ista lanqenka na7u booththa makinatikka de7eettes qasseka hoda baggarakka issi booththa makinay de7ees ta coogata xeellishin asatikka lo7ee

daro asati issipe gididi eqqi utida ista geddofekka sintha baggara isse niyas silka wochadidos qasseka geda baggarakka maginatikka eqqi uttida daanettes ta coogaza xelishin

Keexxettidi wuronta keeththazi ha baggara bettidiidees qasseka gedde baggarakka keexxettidi wurida keeththay deees sintha baggarakka booleketeetikka keexxettontayssi uutta giddes gedde baggarakka shuuchchatikka de'ees

Daro asati issife gididi eqqoteda ista giddoppeka na7ati maca gidishin qasseka hankoyti ubbatikka adde ista giddoppeka oyddo uchoshu gidana asati mala may7o bollara may7utteda.

wora giddan issi ogey deettididees woratikka ceidutoyssara ubbatakata xeellishin lo7ees hayssa saabuta ta bidanka geden ubba miishadzikka lo7eth lo7anathu daanees

Issi addezi eqqu tidi qasseka may7akka may7idi haasayanatho haanizaadanee iza guyerakka daro booththa miishatikka de7ettes isti aaza kunkata erekke addezikka izayssa haasayizaadanee

Issadezi shubozi xaaxetu uttoyssafe shuboza qannasidi ekdidees qasseka lanqeya baggaraka zo'o aysuuzeykka eqqoxides hankoyssi qasseka shuboza pude denthanatho hantazikka iza bolla woothe

heedzdzu asati mala may7o may7udi qasseka sinthafakerakka issineya eqawuotara ista yo bere duy adde doos isti may7o may7ozikka lo7is qasseka issi nozi qoora giddon deessa be siydides

ubbatikka sipe gididi uttuttida ista giddopfekka issinuuzi ayukko miishi 7athtuside kusha bolla qasseka hankoyssi dabtaradoy uttidi bica masathaya miishi oykk uttides ubbatakkasa xeellishinlee

issi addezi eqotedi kusheza denthidathoka haniti haasayidi dees qasseka issi kusha bolla haykko zo7o daanzamushikka deees

daro asati issipe gididi sintha baggara issiyaddisi haasayizayssa gidideettes qasseka istalanqanka qorqoroykka de7ees birasaysikka diza daanes maasazikka celeluuttidi lo7ees

issinozi qoxaare gidishin qassikka hankossi qoxara eeththanassinne gordanas uttida daanees qoxaaretikka boxxi uttidi mooretonteyssara lo7ethi lo7ettees

daro asati piti diideettes ista giddopfekka issi maca ayko miishi haasayade dawus qasseka hankoora iza haasayizayssa eqqara saadidawus guye baggara iza haasayizayssa densi dide

hayssa bootata cookata xeelishi bootazi lo7ethi lo7es geda baggarakka asati uttidi kathimizathuka daaneeth qasseka sintha baggara eqora asati yiishin aymu gaada oychizaro daanawus

Ichashu duthati ha baggara beeti dideettes duthata lanqinka issi arapheza araphezakka woththida qasseka pude baggarakka issi jerkaneanne na7u duthaykka uttiuttides ubbatakka ta xiilli shindee

lssa desi equtidi asambussa ooththi di dees izikka kushan oykkoyssi asambussa garsafe kessana mala maaddizessa asambusa zakata coogada xeellishin ubbatekka uttoysi lo7ea.

Issi burcu qooqa giddo birata yeggi didees istika xaafetoy si burcuqa bollakka maaddanawu maaddanawu gizaathoka daanees bolla baggaraka issi kushezi silki kawoy kuttides.

daro asati issipe gididi eqqi utida ista sinthanka aykkomish xaafetutides ta hessa co gada xeellish issi miliyone birakka gizaaththoka daanees hankoytikka iza lanqen eqqidi iza xeelli di deettes

issi macasiya issi kushshan huphaa uykkada qasseka hango kushezan silkeza uykkada waan zaakunka eretenna iza ta coogada xeelishin qoppa dezaaka daanosona

issin hazi uttidi izi aazi ooththizakunka erettenna qaseka sintha baggarakka ay kumishikka deees guye baggara daya asati ubbatikka eqq uttidi izi ooththa essa xeellidi deettes

issi addezi sintha baggara heedzdzu zo'o miishi woothidi qasseka heedzdzatappeka issi naa oykkidi haasayidi dees hanko kusha bollaka maygirafoone oykki utedes qasseka ha baggarakka

Na7o asati zu7o may7idi mala may7o may uttida qasseka hankoytikka eqqedi isti haasayizayssa sigidettis sintha baggarakka dizayssi issi nuuyi kusha bolla karetha daanzayssa oykkutides.

Na'u asati uttutida na'atikka adde gidishhin issi noy haasayizayssa qasseka lanqera diza addezi coo gidi iza xeelli di siydi dees na;ata sinthanka karetha magirafoone eqqotides

Daro asati issife gididi uttuttida istika may7o may7ozikka mala gidishin qasseka poze baggara issi na beettizayssi isti may7ossara madatenna hankoytikka xeellishin lo7ea.

Issi addezi bollara zo7o may7o mayidi qasse hupha bollakka koppiya woththidi kusheza guye oykkedathoka daanis iza guyanka issi makinay eqqutides.

daro asati issife gidd eqqotida kasseka ista lanqe lanqe makinatikka eqqotida ubbatikka may7o mawuzi bollara zo7o gidishin qasseka ubbatikka bollarakka haykkumish wothuthida ubbatakkata xeelli shinqi

daaro asati issife giddi eeqqi utteda ista giddoppekka naati addeti zo7o may7o may7otteda zo7o may7o may7otoppe giddopfeka issi nodzi kushan ay kumish oykko uttides macasiya coogada hokkawuttas

Pooqeta lanqqen issi makinazi eqqi uttides qasseka ha baggarakka issi addezi aawa daanizayssi pude bizaathika daanes pooqettikka qabba7etto qalazikka loythi lo7ees.

asfalta lanqe lanqen zaafe daaniza meshika de7ees qasseka sintha baggarakka lo7iza pooqeyka de7ees ubbataka ta coo gada xeellishin ubba miishazikka loythi loo7ees.

Mala mala keeththati zuurara keexxetutoyssi beetti didees qasseka iza lanqenka ababatikka qanxettidi likke gididi uttutera lanqanka diza maatatikka celilutidi ubba bootadikka ul'i

hayssi bootaza ta coogada xeellishi lo7ethi loo7ees ubba miisha deka issi buuraykka ba ubbatayssikka lo7eth micetuttidi giiget uazazi daanees ta coogada xeellishinka hayssa boota ta bidan tana dassi dees

na7u adde nayti eqquttida naafappeka issi nozi kusha bolla silke oykkutides qasseka hanko kushanka saatikka athuttides qora bollakka manaxirekka deee

Issi pooqan anqen coogidi mithazi beetti didees qasseka iza garsarakka maatatikka milutera daanettes keeththa zikkata coogata xeellishin lo'i lo.ees.

daro asati issife gididi eqqoteda ista giddoppeka heedzdzati kusha kiisa giddo naaqoteda qasseka guye baggarakka dayayti ha istako hamuti digeettes ubbatikka issife shiiqidi hasayana handza daanettes

daro addeti isipe gididi eqqi utida ista giddoppekka issi nezi musulimiye daanees qasseka honkoytikka eqqidi izi hasayizessa siydi deettes coo gade xeellish ubbatikka lo'eeta

issi keeththa giddon daro booththa budduthati beetti dideettes qasseka sintha baggara kadizayssi booththa iza giddan geden baggara dizaara karethka daanaus coogata xeellish ubbati ka loo'i

Daro soofa tarami qasseka girgida bolla girgida bolla akomishika uttutides qasseka ha baggarakka gede telefihine daanazeessika deees ubba soofaka ta de'ishin do'ees.

daro asati issipe gididi uttutida sintha baggarakka issinoozi eqqidi haasayidi dees qasseka kusheza picu uttidakka daanis iza sinthanka haaththikka dizaadda daanes ubbataka ta xelellishin lo'etes

Issi pooqezi beetti didees iza lanqenka na'u addeti coogidi iza bolla zempiti eqoteda qasseka han kurti hamotti dideettes ta coogaza xeellishin pooqezikka loothi lo'ees.

Issi keeththa giddon daro dutheti kareth daansa dutheti uttutida qasseka ista sinthanka aykomish aykkomishikka de7ees ta coogalasa xeellishin lu7ees

Daro asati issippe gididi keekka qanxidi deettes iza keekka lanqenka qasseka daabbu7kka deees sintha baggara kales laasatikka de7ees ubbatakata cogada xeelli shimiici dizayssara lo7eetis.

Daro asati issippe gilidi uttutera ista sinthanka na7u macanne addenne uttutera ista giddoppeka atakata cookadata xeellishi gedey teena tamarzanaytaka daaneet.

Issi addizanne issi macasis aykumishi immi eza oykkada pooto dendadidos iza dendizarakka ayfa bollaka manaxirey aaththotadus qasseka gada bollaka gede maatatikka wodhdhuttida

usuppun asati pude hammuti dideettes ista gibdisheka issi nea maca dishin usuppun ati qasseka adde xooyazasa xeellishi addetikka pude hammuti didettes maca qasseka guye baggara qabus

Issi addezi kusheza denthidi qasseka miicidi hasanatho hani didees guye baggarakka keeththikka de7ees qasseka lanqenka ababaykka diza daanees ubbata katabireshin izikka lu7ees

daro asati issippe gididi eqqi utida ista sinthanka issinozi paranja masatiya assi eqqi utida qasseka sintha baggara nayti gammo dunguzakka qora bolla yeggi utida ta coogata xeellishin istafe

Hayssarusa cookata xeellishe timirte kiithi daanees iza lanqenka asatikka eqqoteda hayssi timirte tamaranawu dizaas keeththi daanees ubbakata xiellishin oga lanqen dizaka zee daanees.

Hayssi arbamince hospitale loogo daanes iza bollakka xaafetoyssi aymena echipidalegidishin arbamincu hospitale gidi qasseka garsa baggarakka xaafate.

hidzdzo asati xale shammanas eqqotiza daanettes ista giddoppeka issi noti silteza ha bessididees qasse ta hankoyssikka eqqotidaka daanees ta cookaza xeellish ubbas iisoykka lodhees

daro asati betidideettes ista giddoppekka heedzdzati mashakidi dabba phalqanatho kani dideettes qasseka nanqe boldakka besilaseykka ista nanqen utt uttides

mastwatera keexxettida poo7e giddon dees qasseka hankoytikka blokketera keexxettides lanqanka maataykka deees maatatikka melanatho hanuttides ogezigiin

hayssa booththa ta coogaza xeellishi maanara daanees ubba makinatikka eqqoteda qasseka makina makina lanqenka asatikka diza daaniettes sintha baggarakka booththanne kareth gorfettiza goommaykk

issi addezi uttu uttidi aykkumishi tokkididees izi aazi tokkizafunka eretenna qasseka pude baggarakka issi polisezikka eqqu tida daanis bootazeka maatazi cililidi lo7ees

daro asati issife gididi eqqi utieda ista gidduppekka sintha baggaradayayti haykkomish qanxanathuka hanne dideetes qasseka qoora bollaka sintha radeyayti may7uteda geda baggaradeyayti tophiya bandarakkamaya

Ichosho asati equteda ichosho asatappe issi neya maca gidishin qasseka oyddati adde addeta giddoppekka na7ati qoorha bolla gammo dunguza wothothida qasseka giddora dizayssi manexire wothothi.

Daro asati issife gididi eqquteda ista giddoppeka naata sinthan derkanekka de'ees qasseka ubbata sinthanka issiadeze eqqidi istas haasayizathoka daanees.

issi keexxetta keeththazi xeellishonka lo'ethi lo'ees qasseka iza lanqarakka qorqorora keexxettea keeththazikka de'es. ha waggara qasseka maatatikka meluutoyssara.

Daaro asati issipe giididi qoodhanka qasseka hupha bolla woththiza koppiyarakka mala koppiya woththidi ubbatikka coofu deggi hamti didetes qasseka ista giddoppekka baggati aypa bolla kammanexere wothie.

ogeza bolla sintha baggara pude baggara adde nayti ieqqi utida qasseka lanqe lanqen diza maatatikka xeellishin melutidaka daanees izi haaththi beyontayssara meldes

na7u muotoreti equtina ista giddoppekka issi mooteran issi aaddezi pudden uttutides qasseka lanqa baggarakka aykko banka keeththikka dizaa daanis

Tophiya bandire karetha miisha bolla ututte des qaasseka puda baggarakka gede madoosha daanzamishika deees ubbatakata xeellishin le7ethu lo7ees tophiya bandirazikka xeellishino.

heedzdzu duuthati zo'o qaalame gorpetidi uttuteda sintha baggarakka taraphezazi isti bolla baggara karethi gorpetutides hista ta cookata xeellishin isti gorfeto qalamekka lo'ees

daro polisati issife gididi pude haamuti dideettes istika may7o may7ozi ubbataysi ka mala gidishin qasseka huba bolla wotho koppiyazikka baggatayssi mada

issi addezi kusha bolla karetha miisho oykkidi qasseka hankoyessan waraqate danizazi oykkidi coogidi haasayi dizaa daanees qasseka gade baggarakka gammo dunguza hupha bolla woothi othida

Heedzdzu duthati goye baggara uttutida qasseka sintha baggarakka aakmishika de'eet istalankenka maata daaniza mishika diza daanis.

Daro asati issipe gididi eqqi utteda ista giddoppikka na'ati uttutiti ay komishi bessiydi deettes qasseka eqoyta giddopfikka issi nodzi kusha bolla wanca oykkitaka daanees.

Daro asati issipe gididi eqqutteda ista giddoppeka issi naya qorha bolla gammo dunguza wothawuthadus ubbatikka coogata xeelli shin pooto dendizathuka daaneta

Ichosho asati beetti dedeettes ista giddoppeka heedzdzati aadde gidishin qasseka na'ati maca ista giddoppeka heedzdzati mala may'o may uttida qassekankoyti coogida eqqeta

issi addezi uttuttidi ayfa bollaka manaxeere aaththutidi qasseka kusha bollaka aykkumish oykkotides ta coogada xeellishin addezikka may'o may'ozi karetha izikka lo'ees.

Daro asati issife gididi akafara buura denthi dedeettes qasseka gede sintha baggarakka peexa uykkidi oga bintezathoka haaniza asatikka deettes ubbatikka ooththiza oothto zi lo7o

makinazi daro buurata ekkidi efiza makinaakko xeellishinka makinazi booththashin hessi buurata efiza makina daanees gede lanqarakka haaththatikka iza giddon deettis

Daro asati issife gididi equteda issa giddopfeka issu neezi makina huphen eqqutides qasseka hankoyti equtidi kude izas aykkomishi imidi deettes hankora lanqera dizara coogata eqqagas

Daro asati issife gididi pexaara buura denthi dedeettes ubbatikka ooththiza oosozi lo'o istika ista giddoppeka mala mala may'o may'iza asatikka de'eettes hankoyti qasseka dumma dumma may

makina giddon karetha pistalera diza buurata caanidi makinazi biidi dees lanqenka maatatikka celili uttida ogezanka issi buuraykka bayntayssara ubbata kata coogada xeellishin yo7ethi lo7is

Makinati zo7o makinati issi pe gididi eqquteda iza lanqenka issi nouzikka eqqu tiralanet qasseka geda baggarakka issi neya haykkon shu may7ada baaddeda.

daro asati issife gididi oga pittdi deettes ista giddoppeka issi naya buncozaa oykkada pude baade dawus qasseka hankooti eqqidi wostezakonka erettena ubbatikka lo7eettes

Daro osati issipe giididi pixaragadan piti tizeettes ista geddoppekka naati pude equ uttida qasseka issi naa kusha bolla aykko mishika oykko otadus ubbata kato xeellishin isti lloothayssi lo7e

dharo asati issipe gididi ogezap pe xaara pitti duudettes ista giddoppeka issi naa kushara denthizakka daanawus hankoyssi qasse coogidi iza denthayssa xeelli dere

daaro asati issife gididi peexa oykkidi ogezappi tidi deettes isila giddoppeka geta baggana dayeti coogidi eqqidi bude asata xeellizathoka daanettes ubbatikka pittizayssi lo7o

issi naya dijitale matawuqiya kessete gaada kusha pude dentha othadus qasseka ha baggara deessi dijital matawuqiya kessoyssa kushan oykkidi haabe sidi dees hayssa kessete giidi deetta

Issi aaddezi payda matooqeya wootozan beti diidees qasse ka pude baggarakka tophiya bayndireykka de7ees ubbataka tallo'etha beeshin paydamatooqen daayssi lo'ees

issi nazi ayfa bolla ayko mish weethidi qasseka kushanka oykkotides coogatasa xeellishin izi pude xeelizathuka daanees ubba mishakata beyishin izi lo7ethi lo7ehedidees

Issi macasiya coogata eqqagatus izakkata coogata xeellishin gede lo'izathokka daanawus hasa'adegin payda matawuqa kessitekka gizaathoka daanawus garsarakka xaafetutida.

issi nuuzi eqqu utidi sintha baggarakka issi karetha miishee utoyssan haasayedi dees addezikka bawu7iskka faranje daanees qasseka guye baggarakka aykko miishi laqafettidazideees izikka bawu7isloe

issi muslimiya hupha bolla karetha shaashi shaashada coogada haasayanatho handzaa daanoos qasseka sintha baggarakka magirapoone izi xeqquttides guyerakka daro si7iletekka dizaa daaneta

issi addezi gammo dunguza may7idi qasseka qoora bollaka gammo dunguza wothidi kusha bollaka maygorafoona oykkidi haasayi dilees iza guyanka ababaykka aykoesa deees

daroy asati issife gididi pude hamuti didettes ista giddoppeka sintha baggara dayyssi paranje daanees guye baggarakka toqia bandarati eqoteda coogaaka xiellishin isti hamthiza oogezikka lo7ethi lo7e

issi addezi equuttidi gede yuuyanaatta hanidi xeellidi des iza sinttanka tophiya banddiranne qasseka hara dere banddirayka de7es izikka may7oyssi karettanne boottadaanizaysara lo7ees.

oyddu asati bettidi dettes ista giddoppekka na7ati sintha baggara baynta giddon oykke tuttida qasseka hankoyssi guye baggara dayssi kusha baqqididees sintha baggara kadayyssi issi nozi kusha bolla aykomishka oyki utides

na7u asati sintha baggara betti didettes hista giddoppeka issinoozi door abiya medegidishin qasseka lanqara deyazi izaazakkunka erikke geda baggarakka daroti eqotida istaza eqe

daro asati issipe giddidi pude hamti didettes ista geddoppeka baggati hupha bollaka koppiya wothothida qasseka ayfa bollaka mana xeera wothothida ubbasa kataxirqo gaaza xeelli

daaro asati issife gididi eqqo deda ista giddoppekka issi noosi guye baggaradis guyerakka dizayssi gede uuthikka taanzayssikka de7ees isti pude bagga yuudi a xeelithakonka era

Daro cimati isseppe gididi kosha bollaka maata oykkidi qasseka hupha bollaka koppiya wothidi ustu wothosikka gammo dunguza coo xeellishin lo'e.

daro asati issippe gididi uttuttidi ba duthan ba duthan uttidi oos oothanatho hani dineeth qasseka giddo giddonka haara asatikka deettes isti ooththe hessa equtidi eelizakka daanettes

Daro asati issipe gididi eqquttida istta giddonka macatikka deettes qasseka attumatikka deettes maatazikka ista lanqyan daysi celelutidi lo7ethi loo7ees istika ubbitikka issipe gididi loo7ettes.

daro asati issife gididi eqquteda kushsheza kaapude densanatho haanutteda issi nuuzi qasseka guye bagga ba kusha oykkutedes ubbatikka haanizayssa ta coogaza xeellisin hisqigal7eexa

daro asati issife giididi eqquteda ista lanqenka issi macasaya eqqawuttada istas ababa immizaathoka daanawus hokkataka coogata miicade haasayezathoka daanawus hanqora pude yuuyada xeella deda

Heedzdzu macati qoora bollakka booththa miish aykkumay idi qasseka kushanka aykumish oykkidi poto dendzizathuka daanettes guye baggarakka xuufettida xaafika deees.

Daro asati issipe gididi eqqoteda ista giddoppeka isseneya xalla maca qasseka kusha qulum7ada uttadus hankoysi izi lanqera dayssikka kusha qulum7idi qasseka kusha bollaka silke oykke uttides.

issi addezi uttuttidi lanqanka topphiya baandarakka deees qasseka sintha baggaraka hababatikka deeettes ha sintha baggaraka qasseka magirapoonekka iza lanqen deees

issi macashiya kushas shagila bolla wothara qasseka guye baggarakka tophiya bandiraykka de'ees sintha baggarakka haaththatikka uttuttera ubba biyootatakkata xeellishi lanqarakka pude lanqaraka tophiya bandiraykka de'es

daro asati issife gididi utt utida istika zokko haanu be siydi puda xeeli didettes hubbata sinthanka haaththikka istalanqen deees qasseka issi adda sinthanka iskirbtoykka dizaatho daanes

Daro asati issife gididi uttu utuda ista giddoppeka ha sintha baggara thiza addezi hushsheza shagila bolla woththidi huda xeeydittees qasseka izon aqizayssi xiskizatho kahoneettes sintha baggarakkatophiya bandaraykka dees

daaro asati issippe gididi uttutida qasseka ista sinthan aykko mishikka deees sintha baggarakka issi neya uttawutada istas haasayizakka daanawus qasseka guye baggaraka tophiya bandaraykadie

Issa dezi kusha bolla maygorapoona oykkidi qasseka sintha baggarakka ayk kumishi eqquttides izi may7o may7ozikka karetha micanathoka haniza danees cuugayasa xeelifi izi lu7ees.

issi macasiya kusha bolla aykubish ukkada qasseka aypa bollaka manaxira aaththada ubba mumshata katacu gaza xeellishin iza may7u mayozikka karethanne booththa gidoyssara lo7ethi lo7ees

daro poliseti issife gididi uttutida ista giddoppeka issi nozi coo gidi eqqidi pude xeelli dide ta coogayza xeellishin ubbatikka issife gididi pooto dendezathoka hanidee

Daro poliseti issippe gididi utti uttida issta gidopekka sinththa bagara diyayiti waraqate bollanne dawutare bolla xaafide deetees. qasekka guyera diya issinozi hoki uttidees.

daro asati uttuttida ista giddoppeka baggati qasseka equttida equtoyta sa cogada xeellish na7u polisetekka daaneettes istika waraqata bolla izi aazakkunka xaafetti iddide

issi addezi uttu utidi ha xeelli didees qasseka iza lanqenka topphiya bandiranne hara bandireykka eqqu tides iza sinthanka karetha miishadoyssi uttu tides izikka coo haasayizaathoka daanees

na7u attuma addeti beetti dideettes istika bollara mula7uysi mala may7o gidishin qasseka ista giddofekka issi nozi kushan aykko mishi oykkotides qasseka hupha bollaka koppiya wuthi woththides

Heedzdzu asati beetide deetees. histikka may'o maydikka mala gidishin huuphiya wotoysikka mala ta xeelishin gede tirafikke polise daanetes.

issi tarafike polisezi equtidi kushaka piccootiza daanis qasseka giddorakka na7u asatikka btidigeettes ista giddoppeka issu nozi kusha baqqanathoka hanida daanis ista giddonka makinedee

issi adezi tokkoyssa haaththi ushshi dedee qasseka geda baggara kadayeti bantaas tokkidi tokki di dees ha baggara deessi hupha bollakka koppiya wuthidi qasseka may7o mayozikka booththa xeelli shinka zillo7e

daro asati issife gididi eqqoteda ista giddoppekka sintha baggara zirara iza haasayizayssa hankuti sizaatho daanettes qasseka issi qeesezikka sintha baggara deees hanko ssi qasseka hu7a bolla gammo dunguza wothothida

daro asati issife gididi daabbo bathana haneettes ubbatika coogidi masha oykkidi bathanatho hanettes kese baggarakka uttidi isti batha hessa xeelli didzdzaseka de7ees ta coogaza xeelli shimpoote dendezatho danee

na7u asati eqqutidi haasayizatho hani dideettes na7asa sinthanka mala mazara pooneyka eqqudides qasseka guye baggarakka toqiya bandaranne hara dera bandarekka deees

Usuppun addeti uttu uttida ista giddopfekka oyddati kusheza wossizafonka erettenna coogazea xeellishin geda baggarakka haasayizasides shin iza haasayizayssa siydizasdoka daanettes.

Dembbo asati issife gididi dalga keeththa giddon uttuttida ista giddoppeka sintha baggara gammo dunkuza may7idasikka deees qasseka daro asikka uttuttidi cooh7ay hasay zankonka eretenna.

Usuppunasati katta buucishi deettes usuppunatappeka issi noozi haakkidi geda baggan eqqidi ha kude xeellididees qasseka ha baggara dereta giddoppe issi nozi eqqutidi istootheessa xeele

Daro asati issife gididi wothtu uttina sintha baggarakka na'u addeti manaxeera aypion wothothiza qasseka guye baggarakka gaammo dunguza mayota asatikka de'eettes gede baggara issi noozi coowideqqa gadis.

dtr abe aymede kusheza qudum7idi miicidi haa xeyni diides qasseka guye baggarakka topheya bandaraykka eqooteda daanes ha baggaraka ababatikka di7eettes

Daro asati issife gididi kusheza baqqi dideettes sintha baggaraka naati ayfa bollaka manaxire woththi woththida qasseka guye baggarakka geze gammo dunguza wooththidekka dees.

sintha baggara issa adezi dhuttutidi qasseka lanqenka haaththikka deees meedi qasseka hanko baggarakka magurapoone daan zamishikka eqqotides guye baggarakka asatikka de'ettes

hayssi aazakonka erkke shin ta coogata xeellishhin hayssi matha keeththikka daanees iza lanqenka issiyzi tooketi utusazikka betidi dees gada baggarakka gde maateyazaa daanees

Daro asati issife gididi beetti didettes istika bollara may7o may7ozi booth gididi malatizatho daanees sintha baggarakka ista yo haaththikka deees ubbataka ta beeh karexuttira

Issadezi eqquttidi qasseka sintha baggarakka daro miishati eqqutida izikka ayfa boldaka manaxere woth ooththides izi may'u may'ozikka salo masatha essara do'ees.

daro asati issi pegddi utcheda ista giddofeka sintha baggarada issi kusha qulu muttides qasseka hankotikka kusha bolla dabtare masataya miishi oykkotida ubbatakka ta cookada xeellishin iste aaz otha

daro asati issife gididi uttuteda ista giddopfeka daroti kusheza pude denthooth zaatoka daanees qasseka sintha baggaraka uyiza miishatikkadeet qasseka haaththi kaizaakka daanees

Na'u asati uttutidi aykko haasayi di deettes ista sinthanka aykko karetha zaanzessanne qasseka hanko lanqan waraqate daandza mishikka de7ees ubbatakaa xeellishin isti lu'et

daro attuma naytanne issi macaseyanne goshsha bootan uttidi goydi deettes ista gidoppeka issinoti sintha baggara akafa oykkidi biitta gede yeggizathoka daanittes

Issi maccasiya qora bolla bootha daanizazi may7ada qasseka kusheta iza waathidankoka eretenna uthada haasa7iza daanawus izi sinthankka dabtare daanizayssika de7ees.

issi zo'o aysuzezi eqi utides guye baggarakka biitta ekki ekki ayssuzan yeggiza makinaykka harazikka dee'es sintha baggazakka biitta ta cogaza xeellishin gede gudulaykka dee'es

daro asati giya giddon oto shammanaw otoza pheeli bibbintes ista giddoppeka esse mada oto kuda dentsada woti ta konka arottenna coogada oykookawus hankoora qasseka guye wagga yuuya ottadus

heedzdzu asati beettid deettes heedzdzatappeka na7ati adde gidishin qaseka issi neya maca heedzdzatikka issife gididi kusheza baqqanathuka hani dideettes ubbatakka ta xeellishin o7etes

dara oosati dumma dumma bootan eqqutidi bayntas aykkumish ooththiza tuhani dideettes qasseka ha baggara deyssi kusha bollaka aykkumish oyqutides qasseka qoora bollaka may7utida daanis

Kuwaasa ka7iza nayti ka7i dideettes ista giddoppeka issino dzu kowaasa qakkano shiiqeto tides qasse kankoytikka iza gakkidi qakkana haneettes pude baggarakka maca naytikka ka7i dideettes.

daro asati issipe gididi oto lanqqan equttida;ista gidopekka gede baggara dizaara issinniya otaa shammanawu xeellaadde dawus;hankoyta guyiyankka gede haretikka dizathodaanetes.

daaro asati uttutida ista giddupbikka pude baggara issi neya eqqootada aykumishi haasayadi dawus qasseka hankoti uttuttidi iza haasayisayssa sidathoka daani siyettes

Issineha eqqawottada sintha bollaka aykko oyddu miishikka eqqu uttides qasseka macasiya ta cookada xeellishin aykko miishi haasayezaakaa daanawus iza may7o may7ozikka xeellishin lo7ethi loo7ees

Daroosati issi pe gididi eqqageda ista giddoppeka puddenne duge haamutaasikkadiza daanees qasseka gede baggara issi nuuzi coogidi eqqidi ista xeelliza daanees

na7u attuma nayti hara bolla utotada qasseka iza lanqen dizayyti coowedi sintha xeellidi deettes harazazekka ekkidi pude hammuti diza danes

giya giddon beetti dids iza giddabekka aykodooti timuatimeti aykooti beetti diideettes qasse ka geda baggarakka issi no ziloome oykkidakka daanees

Hayssi bootazi giya gidishin iza giddonka issineya eqqa uttada duge xeellade dawus qasseka hankoora ba eqqa lanqen uttada naagade dawus gede baggara kadde asati eqq uttida ubbatakatalo elishin lo7ees.

Daro asati uttuuttida ista guddoppeka issi naa eqawuttada haasayizathoka daanoos qasseka lanqeradiza addezi uttuuttidi xaafees ubbata kata xeellishin

na7u macati uttuttidi qeeri nayza barsi gidettes isti aath barsizafonka erikke qasseka sintha baggarakka essemeya kushan borsa ekkidaka daanawos ubbataka xeelli

Issi naya hasha bolla gammo dunguza woththada qasseka bawu7iska gede yuuyada coogata zuma xeella dedawus iza xeelliza bootazikka coogadata xeellishin le7ethi lo7ees izakka qadalo7awus

daro asati issife gididi eqoteda ista giddopfeka oyddati bootha miish putodenthothada qasseka ubbatikka may7o may7oosi bollara istimayoos ubbataysikka mara gidoyssara issife xeellishin lo7e

daro asati issife gididi eqoteda ista giddopfeka heedzdzati sintha baggara uttutida ubbatikka bollara may7oyssi booththa mala gidishin ubbataysikka lo7ees qasseka issinozi may7benna

Issi nozi tophiya bandara oykkidi pule denthotedes qasseka izi ma'u may ozikka giddora karetha gidishin qasseka guye baggarakka karetha izi eqo bootazikka gede worakka daanees xeellishin lo'ethi loo'ees.

Na'u asati baynta giddon oyketu tidi eqqu ttena naatikka adde gidishin qasseka addetappeka issi noozi puda bagga xeelli didees qasseka issi noozi ha bagga xeelli didees izi may'o may'otikka naatay.

daro asati issipe gididi eqqutida ista sinthanka na7u asati ha baggarakka equtida issinne akka miedhana oykkawutida daanoos qaseka geda baggarakka ababatikka de7eettes

issi adezii kusha denthidi qasseka kareth daanza miisha bolla gide zempidi ha xeelli dimilqi difooto dendzanathu kanees qasseka guye baggaraka iza mala mayo mayida asiyka diza danes

daro asati haaththa lanqegeti shiiqidi aazi ooththizaonka erettenna qasseka ha baggaraka tunkane daanzamishita keexxutiza zaanettes ta coogada xeelli shinboota zillo7ees

heeththu asati haaththa giddon betti di deettes ista giddoppekka naati adde gidishin qasseka issi naya maca maca hissi huphe xaalla puda baggare betti didees gede baggare issi nouzi coogidieqqe

daro macati issife gididi uttuteda ista lanqenka issi duthazi oonikka ufunta dishin eqi utides qassekata hessa ista xeellishe ubbataka yeekkoyekkana yidathoka daanettes

daro asati issife gididi eqqi uttida ista sinthanka heedzdzu asati uttutidi harkumishi xaafi didettes heedzdzatappeka na7ati adde gidishin qasseka issi neya maca ubbatikka xaaf

Na'u asati bettidi deettes asatappeka issinozi adde gidishin qasseka issinaya maca addezi uttuttidi macasiya qasseka eqqada xaafana mala izo bessidi dees

Alqumulqutidi daro asati issife gididi uttuteda ista sinthanka issi nozi eqqidi haaco gidi xeelli dides qasseka guye baggara kaddzizayti iskirpto ekkidi waraqatan xaafi dideettes ubbatikka ooththa issi lo7o.

daro asati dumma dumma bootan utt utida ha baggara de'iyayti issi nuuzi uttutidi qasseka geda baggara issi aawazi uttutoyssa komputaran xeelli dedzdza daanees geda baggarakka izi ooththayssatjo oththidi detes

Issi naya uttawutara dabtara daanezamishan baramana hanowus qasseka gede baggarakka issi nozi izathu oossanatho hanididees guye baggara de hayti qasseka aaddinayti eqqide iza hanis hayssa xeelli.

Issi addezi kushiya bolli aykko miishshi oykkidi ayfiyan woththi uttidees. izi aazi wotidaakon eretena qassekka gede bagara issi adezi eqqi uttidi uttidaththokka daanees.

daro asati isipe gididi eqqi utida ista lanqenka issi addezanne qassekanne issi macenne uttiutida mace sinthan labtoppika dees qasseka kusha bollaka waraqate oykkida daanoos

daro asati issipe gididi eqqi uteda ista giddoppeka na7at coogidi pudda xeelli didettas qasseka addezikka kusha qulomphidi coogidi xeellid des

heedzdzu asati utti uttira ista giddoppekka na7ati adde giddishin qasseka issineya maca maca kushan iskirbtoykkata xaafanathu kanoas qasseka hanko addezi co wiidi miici dede

daaro asati issipe gididi eqotida ista giddoppeka na7u macati duge hokkidi xeelli dideettes qasseka hankoyti coo gidi pude xeelli dideettes ubbatikka awu xeellizafunka

Daaro tamariza nayti isipe gididi eqqutida ista giddoppeka heedzdzatuy sintha baggara uttutida qasseka gete baggara issi nudzu kusha woss zaakonka eretenna pude denth uttides.

Daaro asati issife gididi eqqoteda ista sinthanka issi nozi ututidi wostiza konka eretenna qasseka lanqe waggarakka issi macasakka de7awus sintha baggarakka na7u adeti eqqotteda.

Issi addezi uttuttides qasseka sintha baggarakka iza lanqen na7u miishatikka deettes izikka waan zaakonka eretenna kusheza pude sintha baggaa woththi wooththides ta cougada xeellishin addezikka cimmuttida.

daro asati issipe gididi eqi utida ista lanqenka issi macasiya naxala mayada eqqa uttadus qasseka hankoytikka hu'a bolla gammo dunguza may7za asatikka de'eettes

Na'u attu ma nawyti kowaasa ka iti deettes na7atikka may7o malezi maladenna qasseka kowaasezi zo7onne booththanne qasseka kareth may7iza naazakkon dees maatazikka celidu toyssi ubba mishatikkasa xeellihina.

daro asati issipe gididi equtteda ista giddoppeka sinthara deyayti ubbatikka malo may7o may7idi utt utida qasseka guyera sinthara may7o may7a may7o may7idi guyera eqq utida

Daro asati issife gididi eqqoteda ista giddoppeka heedzdzati wancata oykkotida hankoyti isti oykkoyssa xeelli dideettes ubbataka ta xeellishi wancazara ubbilkka lo'ys

kuwaasaka ka'iza nayti issipe gididi kusha baqqedi pude biidi deettes ista giddoppeka issi nuusi kusha bollaka hayllandera haaththu oykkotides qasseka hankkoyssi ha xeelidi detes.

issi macasaya kusha bolla aygirapoon oykkada qasseka qora bollakka boothe daandzame shimay7ada miicade haasa adde dowus cooka xeellis nu hu7ezi iza oosatoyssikka ubbati issi kalo7e

kowasakka iza naytikka idideettes ista giddonka na7u kowasikka eqqutides qasseka hanko hsikka phircana nees coogidi phirci hessa hanko hesa eqqidi xeellees puda baggarakka istika izahessa xeelliza asatikka dees

Daro asati issife gididi eqqi utida ista giddofeka baggati bica may'u may'ututida ubbatakka ta coo gada xeellishin eqqidi pude xeellizaththoka daanettes ubbatikka lo'ettes

kuwaasa ka7iza nayti issipe kuwaasa ka7idi deettes ista giddoppekka issi nozi kuwaasa phircanawu gakkotes qasseka hankoyssi hundanathoka hani di dees maata zikkata coogata xeellishin cilil utoyssara lo7ees

Na7u asatis issipe gididi kowaasiya ka7i didettes ista giddoppeka isse muuzi kowaasa qakkanawu giiget uttides qasseka honkohissi dizakko gakkanawu hanudidees xeellishin.

Daro asati eqquttida guye baggarakka issi noozi waaraqeta oykkidi eqquttides qasseka iza lanqenka issi nozi uttutides sintha baggarakka issi neya cimmile may7ata eqqawuttadus.

hayssati ubbatikka kuwaasekka iza asata gidishin ista giddoppeka sintha baggara karexutoyssi saaka geetettees hankotaykka ubbatikka ista hyssatho kuwaaseka iza nayta

Daro nayti issife gididi sporte ooththi dedeettes ubbatikka duge hokku utiza daanettes guye baggara didayayssi maatati cililidi ubbatikka xeellishhin eettes

Daaro nayti issipe geetiti sintha giddon dayana7u aasati qasseka durizathoka daanettes istimay7u ma7ozikka bollara tizayssi masatizazka daanaars ubbatakkasa xeelli shin duri dubbati kaloe.

heedzdzu nayti kuwase ka'iidi dizaa daanettes ta cookaza xeellish isti may7iza may7uzikka kowaaseka anaw may7iza daanees pude baggarakka daro yiicheti beetti dideettes

Issi na'azi qodhe bollan medale ma'idi qassekka kushiya bollakka wancca oykidi ha xeelidi miicide de'ees. iza bollikka ma'o ma'ozikka ca gada xeelishin loythi lo'ees.

Karetha magirafoone beetti diirees qasseka maygirafoona shubuzi xaaxetutides hankosi qasseka gede charchiza bootaka daanees hayssi maaddizay haasayanau maaddees

issa dezi sintha baggara eqqidi qasseka kusha bolla kalluko oykkidi ha xeeli dedees iza lanqenka daro magraponinne daro boota dentha miishatikka iza lanqen eqqoteda

hayssa ta coogada xeellishi biitta aykka goyza mishi daanees izakka coo gidisti anzi ollizakonka dharekke biitta sakaza cookaza xeellish melizathoka daanees izikka xeellishin lo7ees.

na7u macanayti beetti didettes ista giddopfeka issi naa kareth may7adus qasseka hankora zo7o may7adus hashaza bollaka aykkumish woththiza daanawus na7ata kata xeeydishin lo7ettes

Issi macasiya isporte woothadidawus izakka eqawotoyssi woththi woxxanawus maaddiza daanees qasseka pude baggarakka iza u'aaylekke woxxanas wothadees.

issi naazi biloketa caanidi awugudzakonka eretenna iza sinthanka issi mafinadoora eqqawotera daanos qasseka lanqenka na7u asati pude hametti diideettes asata giddoppeka issi nea maca gidishin qasseka issi nozi ade

issi makinazi oga bolla eqqa gides hupha bollaka haykku miishi caanu wuttida qasseka puda baggarakka shubo daanizatikka deettes izakka ta cogaza xeellishi makinazikka lo7ees

Daro makinati eqqu utteda makinata giddopfekka na7an tola diza makinazikka dooyettidi utteda daanees makina malkezikkata xeellishi booxxutoyssara lo7ethi lo7ees oganka buray baynta issara lo7ees.

issi makiniya pude baanatho hanade dawus qasseka gede baggarakka na7u haddeti beeti didhetes makinazi eqowotazikka le7esthulu7ees gede lanqanka gede zaabetikka aykkotikka deetti

issi karethi makinaya sintha baggara eqqa ottadus izi bollakka ababaykka dees qasseka booththa miishatikka izi bolla utt uttida geda baggarakka hara makinatikka eqqauttida isti adzda xiqqida

Issi macasiya makina sinthan eqqa uttada aazi haasayizaakonkka eretenna. qasseka kusha bollaka iskirbto oykka uttadus. kushe hanko kusha bolla qasseka waaraqataka oykidada hanawus sintha baggara diya makinazi.

issi parazuzi aykomishi caanidi bidids qasseka lanqenka issi addezi iza lanqara aadhdhisaathuka haniis parazaya buuxxa ottada lo7etha lo7oos ta cookada xilli shinna parazuo lo7oos

ichoshu addeti beetti diidettes ista gidoppekka issinoozi paranje daanees qasseka hankoyti ubbatikka ha dere asi daanettes ta coogata xeellishin aykomishi oykkotida

oga bolla bajajeti beettidi dettes qasseka bajajja lanqenka issi mootorezi pude biidi daazanees oga lanqenka issadezi coogidi eqqidi pude xeelli didees

na7u asati mala masatiza biskilite bolla uttidi biidiretes qasseka sintharadizaytikka izappe lo7ethi pude haakkidi de izaa daanees coogaza xeellishi biskilite lo7e

issi bajjajizi coogidi eqqa gides iza lanqanka daro asatikka coo gidi eqqeda ista giddoppeka issi naa zambile oykkawutada bogada hamutiza daanoos

Namu asati saykila bolla uttuttidi pudey yidiza daanettes qasseka lanqa bollaka adde naytikka desa daanetes ta cuukata xeellishi wodadareti didettes

makina bolla issi adezi beetti diilees izi aas uruthsaufonka eretenna qasseka makina ta coogata xeellishin bircakka maasatees naazi kusha pude baggakka eelloothidaakka daanees qasseka ta coogata xeelihi

keethcha keexeti wuronta pooqezi betidi dees pooqeta giddoppekka issi nozi booththa gorbet uttides qasseka geda baggara diyayti ayqokka gorpetibettenna sintha baggarakka issi makinay eqqotides

Ha baggara na7u addeti shuboza xaaxi dideettes qasseka geda baggarakka dayeti ha baggara ooththayssatho geda baggarakka ooththi didheettes keeththazikka keexxetti wurontayssikka coogidi eqqag

na7u asati shuhoza xaaxi de deettes qasseka ista sintharanne guye baggaraka keexetu wuronta keeththatikka deeettes geda baggara ka diza asati istatho ooththiza daanees

keexetidi wuronta keeththati bettid detes qasseka iza lanqenka mithika de7ees qasseka zaabetikka dizathuka daanees ubbatakata xeellishin keexxetti wuri shin lo7ana pooqe daanees

Issi pooqezi bettidi dees qasseka lanqarakka wuronta keexxeti wuronta pooqekka beetti didees ta ha baggaraziya pooqezikka xeelishin ubba muushadikka lo7ethi loo7is.

keexxetidi wuronta keeththazi pooqezi betidi dees izan hanqenka issi makinazi eqotides qasseka issi asikka dizaadanees garsarakka zo7o miishikka beettees

Keexetidi worontta keethay dees. izantappekka issinozi pude ke'idi adduqqi uttida daanees. Qassekka lanqqiyankka makinaykka diza danees.

Daroasati issife gididi eqqu tteda ista giddoppekka sintha baggara issi addenne issi macan deettes macaakka izas yootade diza daanoos qasseka sintha baggarakka haaththikka de7ees

issi makinazi oga bolla eqqagedees izi aazi xiqqidafonka erettenna qasseka pude baggarakka keeththitti keexxettonta keeththayka dees keeththazi keexxettu wuli lo7anathoka daanees

daro asati issippe gididi uttutida ta hissata coogada ta xeellishin maraqettiza asatakka daanetes istimay'o may'ozikka maraqetishi mayza may'aka daanees ubba miishatakata xeellishin lo'ethi lo'ees

tamari nayti timirtoson uttidi xaafi diideettes ista lanqenka issi astamarizi eqquttidi issi naza haasayi diidees qasseka hankoyti ubbatikka uttutidi baynta xuufa xuufa xaafi diideettes ubbatikka may7o malo7ezia

Daro qeeri nayti issife gididi uttutidi tamari di deettes ista giddopbekka gede baggara issi neya oosho oychin ubbatikka darsana kusha denthi woththida qasseka issi neya ista yuyaza xeela

heedzdzu addeti beettidi deettes heedzdzatappeka na7ati banta giddon maxaafay oykki utira danettes qasseka hanko naati qora bolla malama imay utteda istika oykkos maxaafa

daro asati issife gididi dunkana giddo gelidi deettes qasseka sintha baggarakka eqqida asatikka deeettes dunkaneza giddon izi aazid zaakonka eretenna ubbata kata coogada xeelli shin o7e

daro asati maraqetteza may'a may'o mayi utteda ubbata mayozikka issi mala gidoyssara issife xeellishin lo'ethi lo'ees ista lanqen sinthara dizaara silke haasaadde dawus qasseka ayfa bollaka manaxiire wotha utadus

tamare nayti issipe gididiyo uttutira sintha waggarakka naati baynta giddon xeeletti di haasayi dideettes ista sinthanka dabtaranne maxaafakka deees hankota sinthanka dabtaretkka deees.

Hayssi wolaythas wuddo yinbereste daanees lanqanka daro maknatikka uttuttira qasseka asati pudenne dugenne galanatho handizasikka dees qasseka giddan eqqizasikka deees.

daaro asati issife gididi habumti didettes ta issa xeelli shempude hamitizathoka daanees qasseka issi nuuzikka kusha kiisa giddo gelth uteda ha daanees honkoyesi qasse duge xeellees

daro asati uti utida ista giddoppekka oyddu gida nayti qasseka eqi utida isti diza bootazanka daro maxaafatikka gede uti utidakka daanettes ubbatakkata xeellishin

issi polqezi keexettu wuroyssi beti didees iza lanqenka gede tokatedaysikka dizaakka daanees maata digkata cookata xeellishi melanathoka haandza daanees

Oyddo asati beti dideetes ista giddoppeka heedzdzati adde gidishin qasseka issi naya maca ista addeta giddoppeka issi nozi kusha qulumutides qasseka macasiya kushiya bolla aykko miisha oykka uttadus..

Daro asati issife gididi uttuttira ista giddoppekka issi nuuzi sintha baggara equtidi aykko haasayi didees hangoyti coogidi yuudi iza xeelli dideettes hangoytikka uttutira

Daro asati issipe gididi equtida ista giddoppeka gede baggati zo7u miishanne qasseka karethara zeeta may uttida qasseka issi nozi sintha baggara hamettizathoka hani dida.

daaro nayti uttutudi kath miidi deettes qasseka sintha baggarakka aykko haaththika ista nanqe nanqe disaka daammes hissi nuuzi eqotidi sirkeza xeelli didezaka daana

daro asati iisipe gilidi uttu uttidi nababizakka daanettas hanqu ista giddoppeka issi nouzi ha baggara diayssi dhoqo gidi nababi diriza daaneet qasseka geda baggarakka eqqeda naytikka deeth

Daro asati issife gididi eqquuteda ista giddoppeka sintha baggara heedzdzati aykomishi qanxanatho hanettes ista giddoppeka issineya maca gidishin qasseka naati adde.

daro asati issife gididi eqqutteda ista giddoppekka issi noozi duhe giidi xeelli dedees qasseka ta coogada xeellishin hayssi brahanukka masatees ubbatakkata xeellishin ooththana yiza daanettes

Daro asati issife gizidi biitta akafara denthi dedeettes qasseka hankoytikka ekkiti istoothayssa xeellizaytikka deettes ha baggara diyassi kusha bolla shuchcha oykkidi gede efiidi dees.

ichoshun asati hokkidi garsa bagga xeelli dideettes issusasappeka issi neya maca gidishin qasseka hankoyti aadde ha baggara diayssi kusha bolla aykko miishi oykkudedes qasseka geda baggara deayssika

daro asati issife gididi eqotera ista guyanka issi makinazi biitta goyizayssa daanizayssi eqotedes ubbatakasa coogara xeellishin izi goyo oga beyana yida daanettes

Ogezi beetidi de'ees. ogezan ta coo gada xeelishin karexxi utidees. Qassekka sinththa bagarakka heedzdzu adde nayti beetidi deetees. qassekka daro asati lanqerakka eqqi utida. hista aziza..

Daro ogeti deettes istta giddopekka baggatia aykko xaaxetti uttida oge daanettees qasseka lanqqarakka biitta daanizayssuka de7ees co7u ta xeelishinlo.

Heedzdzu qeere naytanne qasseka dorsatikka iza ogara biidi deettes qeere naytappeka issi naya hasha bolla aykko miishi ba awuttadus ta coogata xeellishin hayssi ooseto ogezikka lo7ees.

Nam,u makinati oga lo7ethi diigittes qasseka issino jigede pittanathuka daamees hankoyssi kusha bolla ayqumush oykkidi pududensi didees ta cou gada xeellishin ubbatikka lo7eth lo7ees

Na' makinati beetti dideettes ista giddopfeka sintsara deesi luethi beettees ta coogata xeellishini oga luethiza makinaka masatees qasseka gida baggara dehoyti puda xeelli dideetes.

pude baggara issi makanazi biitta bookkizassi biitta bookki dizdza daanees qasseka iza giddonka issi addezi uttuttida daanees pude baarakka zuuma dan

Daro asati issife gididi eqqotera ha baggarakka issi nuuzi goggiza bamba bolla kusha meetidatho hane didees qasseka qora bollaka gammo dunguza wuthuthides izikka ba ismawesi gammo dunguza masae

Bombazi goggishin jarkaneta iza bolla doy'idi haaththazi komanatho ooththi deleetes jarkaneza kata coogada xeellishin issinozi gede salo daaneza malkenne qasseka issinozi bica daanes.

oyddo asati beetti diideettes ista giddoppekka naati adde giddishin qasseka geda baggara deayti naati maca macati kusha bolla aykkomishi oykkottida addeti cooygidi eqqaweta

Ichoshu addinayti betididettes ista gidoppekka issi nouzi qoora bollaka aykomishi wothhu zedes qasseka ayfa bollaka manaxeere wothides hankoyssi geda baggardayssi bochchi dedees.